Aantu ngele ya gondja momiti nenge momizile dhomagumbo gawo ohaya kala ya kuutumba kiipundi, mbyoka hayi vulu okukala iipundi yiipilangi nenge omatyofa gogene nosho wo iipundi yiitenda.

Aantu ohayayi kiilonga, mboka yena iilonga yakehe esiku, opo yavule yaka longele omahangano gi ili nogi ili, yo yavule okupewa oshimaliwa kehe komwedhi, yi ikwathele naakwanezimo yawo moompumbwe dhi ili no dhi ili.

Aantu ohaya vulu oku landa iinima yili no yili moositola, ngashi oradio yomuzizimba, opena nduno dhomaludhi gili no giili, noondando dhiili no dhiili, osho wo omashofa nosho wo iitafula niipundi.

Aantu ohaya ka landa oompumbwe dhawo dhi ili nodhi ili koositola hoka haya vulu okukalanda iikulya yawo, oradio yomuzizimba, oradio yokupulakena, iitaafula noshowo iipundi.

Ope na aakengeleli mboka haya dhengele aakwashigwana yakwawo okupitila mombaanga opo ya vule oku yakengelela iimaliwa yawo. Onkene aantu otaya kunkililwa ya kale yeli uupathi.

Aantu ohaya vulu okutetapo omiti ndhoka dha kulupa opo ya kutheko ya ninge iipilangi ya vule okutunga oosikopa yo ya ninge wo iipundi noshowo iitafula yokutenteka iinima yili noyili.

Aanafalama mboka haya kunu iikwamboga niiyimati, ohaya fala nduno komatala opo ya landithe, ya monemo iimaliwa nokulongitha iimaliwa mbyoka moompumbwe dhimwe dhi ili.

Aantu ohaya vulu okutala iinima yili noyili koradio ndjoka yomuzizimba momagumbo gawo. Oradio ndjoka ohayi tentekwa nduno koshitaafula shoka sha longwa miipilangi.

Opena iikulya yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi eenanate nosho woo iikunwa mbyoka yomalovu ngaashi eembila noshoo woo iikulya yi ili noyi ili hayi landithwa moositola.

Omagumbo ogo omahala ngoka aantu haya zi naakwanezimo lyawo. Ohaya vulu nduno okukala ya kuutumba kiipundi mbyono ya ningwa miipilangi noshitaafula sha ningwa moshipilangi nosho tuu.

Oositola dhayooloka ohadhi landitha oondjato, oombindja, oongaku niinima yimwe ya pumbiwa kaantu noshoo woo omamate.

Aakwashigwana mboka haya longitha ombaanga ya Venduka ohaya vulu oku pewa omikuli opo ya vule okulanda oohauto dhoka ya hala yo ya vule okuza pomahala gi ili nogi ili nosho tuu.

Opu na omahala ngoka haga telekwa ga ningilwa omahala gokukaatumba nokulya, haku telekwa nduno iikulya yi ili noyi ili ngaashi iikuki mbyoka hayi telekwa momasiga gokolusheno.

Ombaanga yopashigwana ohayi gandja iimaliwa komathigathano ga yooloka, kwaamboka ye shi ninga dhingi noye li komeho ye vule yakwawo.

Oombanga oha dhikutu aantu oyendji mboka haalongomonokumona iiyemo komwedhi kehe yavule okwikwathela nakwaanezimo yawo miinakugwanitha yili noyili esiku kehe.

Oohauto ohadhi longithwa onga iiyenditho mbyoka tayi ku fala okuza pehala lyontumba sigo opehala lyontumba muule wethimbo efupi ,oshoka ohadhi endelele noonkondo.

Omiti dhoka dha kulupa dho odha sa ohadhi tetwapo nduno opo dhi longe iipilangi, niipilangi ohayi longithwa oku ninga iipundi noshowo iitaafula, iipundi ohayi longithwa opo ku kaatumbe aantu

Iimaliwa ohayi longithwa oku futa omakwatho gi ili nogi ili noshowo oku landa iikulya, iikutu, oongaku omahooli gwo kuya miiyenditho nosho tuu oku futa oosikola opo aantu ya mone omailongo.

Aantu ohaya vulu oku kala yena ombaanga yawo yopaumwene hoka haya vulu oku pungula iimaliwa yawo, ombaanga ohayi gandja wo uukalata opo aantu ya vule oku mona omayakulo gwombaanga taya longitha okakalata noshowo oku landa iikulya moositola.

Iilongo yi ili noyi ili muyuni ohayi longitha iimaliwa ya yooloka oshoka kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ongushu ya yooloka koshilongo oshikwawo, ohayi longithwa ne moombumbwe dhi ili nodhi ili.

Aantu ohaya vulu okulongitha olusheno ndoka loketango, olusheno nduno ohalu vulu okuya kwathela opo ya minikile uusiku yo ya teleke iikulya komasiga ngoka gwokolusheno yo yavule wo oku taleleka iikunwa yawo.

Ombaanga yaVenduka ohayi longithwa kaakwashigwana oyendji moshilongo, opo ya vule oku pungula iimaliwa yawo yo yi pungulilwe oompumbwe dhi ili nodhi ili ndhoka dhi li komeho monkalamwenyo.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe odhindji ngaashi oku landa iikulya ya kehe esiku, oku futa aaniilonga opo ya vule oku ikwathela noku landa omagumbo gawo ,nosho woo oku landele uunona wayo oompumbwe.

Una omukwashigwana ha longo ye oku na ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia oha vulu okukala ta li omikuli ,opo a vule okulanda egumbo lye nenge a lande ohauto.

Uuna wa hala okutuma oshimaliwa komuntu gumwe i ili, oto vulu okulongitha ongodhi yoye opo wu tume oshimaliwa hoka omuntu ta vulu oku ke shi kutha peshina lyombaanga pondje.

Iipundi ohayi longithwa okukuutumba piituthi yi ili noyi ili. Iipundi oya ningwa miipilangi mbyoka yaza komiti ndhoka dha mena momudhingoloko.

Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele aakwashigwana opo ya pungule iimaliwa yawo, yo ya ninge omakwashilipaleko gi ili nogi ili, yo ya kuthe wo omikuli ya vule okulanda omagumbo gawo noohauto.

Aantu oha ya longitha Iiyenditho yi ili noyi okuza pomahala ga yooloka nokuya pomahala ga yooloka ngaaashi oohauto, oondhila dhokuya kiilongo yi ili noyi ili nosho tuu. Omuntu opo akale ena ohauto ohavulu okulanda mositola.

Iipilangi ohayi longithwa opo aantu ya ete po iitaafula mbyoka hayi tentekwa uuyaha niinima yimwe yi ili, nosho woo iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaantu. Iipundi. ya longwa miipilangi ohayi kala ya kola noonkondo na ihayi tekapo mbala.

Iimaliwa ohayi longithwa miinakugwanithwa yi ili no yi ili yesiku kehe, ngaashi okulanda iikulya yokulya, okulanda oothewa, okulanda iikutu, okufuta oosikola nosho tuu.

Oositola ohadhi landitha oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi oondjato, iikutu yokuzala, oongaku dhoompadhi noshowo iinima yilwe yi ili mbyoka hayi landithwa mositola niikulya.

Aakwashigwana mboka yena oombaanga ohaya vulu okulya omikuli opo ya lande oohauto dhawo taya longitha iimaliwa yombaanga yo ya vule okuyigandja taye yi shunithako momukalo gwokufuta kehe omwedhi.

Aanasikola oha ya ningi omathigathano mo maudhano ga yooloka, moka ngoka teya tango hapewa oshimaliwa shotumba nenge tasindana oshinima shontumba nosho wo tuu.

Oositola ohadhi landitha oompumbwe dhakehe esiku ngaashi oomongwa, oomboloto , uusila noompumbwe dhilwe ndhoka hadhi longithwa kaantu miinakugwanithwa yesiku kehe.

Iimaliwa oya simana moshigwana, oshoka ohayi longithwa ambala kehe shimwe shoka sha pumbiwa ngaashi iikulya yokulya, okulanda omahooli gomiiyenditho, okufuta oskola noshotu iinima yimwe yi ili.

Iimaliwa ohayi longithwa oku landa iikulya omagadhi goku lya nosho woo goku gwaya, oku futa aanilonga noshowo oompumbwe odhindji dha yooloka dha kehe esiku. Ohayi longitha iimaliwa

Iipilangi mbyoka hayi zi komiiti ohayi vulu okulongithwa yi ete po iinima yilwe yi ili noyi ili, ngaashi iikwatelwa nosho wo iipundi yo kukatumba nosho wo iitafula yo kutenteka.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi longithwa kaakwashigwana, opo ya pungule iimaliwa yawo, yo yi ilongekidhile wo omaudhigu ngoka hageya komeho monkalamwenyo nosho tuu.

Aantu mboka haya longitha oombaanga dhi ili nodhi ili ngaashi ombaanga yaVenduka nenge ombaanga yotango yopashigwana ohaya vulu okulongitha oonomola dhongodhi yawo, oongodhi dhawo dhopeke opo ya tumine aantu yi ili noyi ili oshimaliwa kongodhi.

Omuntu ngele ena ombanga oha vulu okulongitha ongodhiye opo afute omakwatho giili nogiili talongitha ombaanga ye nonomola ndjoka ashangitha nayo kombaanga oyo tavulu okulongitha.

Aakwashigwana mboka ye na oombaanga ohaa dhivulu oku kwatakanitha noongodhi dhawo, opo ya vule oku tumina aakwanezimo lyawo iimaliwa, taa longitha ongodhi nenge taya yi tumine kongodhi dhawo opo y...

Aantu ohaya vulu okuninga omakwashilipaleko no oombanga dhawo dhi ili nodhi ili ngaashi oku kwashilipaleka oohauto dhawo dhiiyenditho opo ngele ya teka yo taya vulu okupewa oshimaliwa kombanga ye keyi longithe.

Omiti ohadhi longitha oku eta po iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iitafula, niipundi mbyoka hayi kaatumbwa nokutenteka iinima kaantu.

Aanengeshefa yamwe ohaya ka landitha iinima yili noyili koostola nenge komatala ohaya landitha ne ngaashi oodjato, ongaku ,iikutu yokuzala , iiyaha yokukwatelwa nosho wo iinima yilwe ya gwedha po.

Iilongo yomuuyuni ohayi longitha iimaliwa yi ili noyi ili, ngaashi moSouth Africa aantu ohaya longitha oolanda, nosho tuu iilongo yilwe yi ili noyi ili ohayi longitha iimaliwa ya yooloka.

Iimaliwa ohayi longithwa kaakwashigwana oyendji esiku kehe ,molwa oompumbwe ndhoka dhesiku kehe ngaashi: okulanda osuuka yokuninga otee , omboloto yokunwitha otee oshowo okulanda otee yoyene esiku kehe.

Iimaliwa ohayi longithwa miinakugwanithwa yi ili noyi ili ngaashi okulanda iikulya yokulya esiku kehe, okulanda oothewa dhokwiiyoga, okulanda iikutu yokuzala nosho tuu.

Okakalata koombaanga ohaka vulu okulongithwa okulanda inoo longitha oshimaliwa shoshene koomuma. Otoyi mostola ndele tolanda nokakalata.

Uuna omukwashigwana ngoka e na ombaanga oha pewa okakalata opo a vule oku landa iinima mositola itaa longitha iimaliwa yoyene keemuma, ota gandja okakalata opo ka fute neshina.

Ngele owuna ombanga oto vulu okutumina omuntu iimaliwa kongodhi ye nande kena ombanga ota longitha ashike onomola yongodhi opo akakutheko oshimaliwa shoka ye eshi longithe.

Aantu ohaya eta po omatyofa ngoka gaha kuutumbwa kaantu, osho wo iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miipalangi taku gwedhwa wo oombete ndhoka hadhi lalwa kaantu uusiku.

Iilongo ya yooloka ohayi longitha iimaliwa ya yooloka. Iilongo yimwe oyi na iimaliwa yi ma ongushu, omanga yimwe oyi na iimaliwa kaayi na ongushu nande.

aakwashigwana ohaya vulu okupungula iimaliwa yawo mombaanga opo ya vule oku kala yiilongekidhila iinima mbyoka hayi ya ombaadhilila ngaashi omaudhigu nosho tuu.

Opuna wo oongeshefa ndhoka ha dhi kwathele aantu opo ya pandwe momitse dhawo nenge ya kululwe omafufu gamwe mboka aamati nenge aakadhona, opo ya kale yeli nawa taya monika nawa.

O 25 gaDesemba esiku lyevalo lyomukulili ndyoka hali ithanwa o krismas nohali kala ko omumvo kehe.

Omiti ngele dha tetwa po ohadhi longithwa okuninga iipilangi, mbyoka hayi longithwa okuninga iipundi niitaafula opo aantu ya vule oku kaatumba ko ya vululukwe momizile.

Aantu oyena omalandithilo gi ili nogi ili mpoka haya vulu okulanditha ngaashi omamate gopevi noshowo iikutu yokuzala , oongaku dhoku tula koompadhi opo yakale ya gamenwa.

Oombaanga ohadhi longithwa opo aantu yapungule iimaliwa yawo, opo kaa yakale niimaliwa yili koomuma yo yeyi longithe okulanda iinima yi ili noyi ili eempumbwe.

Opuna oositola dhomaludhi gi ili nogi ili, dhimwe ohadhi landitha iikulya, niikwamboga, niiyimati, dhimwe ohadhi landitha iikutu noongaku, nomakumbatha nosho tuu.

Okakalata kombaanga oho vulu oku kalongitha inoolongitha oshimaliwa sho shene koomuma, oho vulu okuninga omakwashilipaleko nokakalata. Oho vulu wo okuninga omayindilo gamwe giili nokakalata.

Ombaanga ohayi longithwa onga omukalo gokupungula iimaliwa. Ombaanga ohaku falwa nduno iimaliwa opo yikale yapungulwa kaakwashigwana e taya pewa uukalata mboka haya vulu oku nana iimaliwa komashina.

Polufo lwoku longitha oonyala opo tu shuwe okuyoga iikutu yetu ngele ya gaagala aantu ohaya longitha omashina ngoka haga longo kolusheno taga vulu okuyoga iikutu oyindjiyindji poshikando.

Ope na oongeshefa dha yooloka ngaashi oongeshefa dhoositola dhoka hadhi landitha iinima yiili noyi ili, ope na nduno oositola dhoka hadhi landitha eengodhi, ookompiuta nosho tuu omashina ngoka gokutalaleka mondunda.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, okulanda omagumbo, okulanda iikutu, okulanda oongaku, okufuta osikola, okulanda oomambo gosikola, nokufuta aanilonga.

Aanangeshefa yi ili noyi ili oye na omahala ngoka aaniilonga yawo haya longele mo, momahala mono ohamu kala nduno muna oombelewa moka omuniilonga ta gwanitha po iinakugwanithwa ye, opo a mone iiyemo ye komwedhi kehe.

Oombaanga ohadhi vulu okupa iimaliwa komahangano gi ili nogi ili opo ya kwathele aakwashigwana ngaashi aakwashigwana mba taya ehama ndele kayena iimaliwa yokufuta ohaya kwathelwa kombaanga opo ya eluke.

Aakwashigwana mboka ye na ombaanga yotango yopashigwana ohaya vulu okulongitha oongodhi dhawo opo ya vule okutumina aakwanezimo lyawo iimaliwa opo ya fute ooskola nosho tuu.

Aakwashigwan mboka yena oombanga ohaya vulu okulya omikuli, opo yalande oohauto dhawo nenge omagumbo, osho wo ohaya vulu oku pewa uukalata koombanga opo ya vule oku longitha moositola.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iinima yiili noyili ngaashi iikutu yokuzala kolutu oshowoo omakumbatha gokwiisikila, opo yi igamene kuutalala ngele kwatalala noshotuu.

Oositola omahala gomangeshefelo ngoka haga landitha iinima yiili no yiili. Moostola muka oha mukala muna aanilonga mboka haya kwathele aantu mboka taya landa, yo ya vule okupewa iimaliwa komwedhi kehe.

Aantu mboka haa longitha ombaanga yaVenduka ohaa vulu okutuma iimaliwa taa longitha oongodhi dhawo pehala lyokutuma iimaliwa tayi kombaanga kokwene oha vulu wo nduno okutuma oshimaliwa nongodhi dho tashi thiki kungoka tashi tumine kongodhi yawo.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe dhesiku kehe. Aaniilonga ohaya yi kiilonga kehe esiku, opo ya vule okumona iimaliwa, yo ye ki ikwathele ya ka lande iinima mbyoka ya pumbwa.

Oositola omahala gomalandithilo moka aantu haya vulu okulanda iikutu yokuzala esiku kehe, oongaku dho koompadhi, oondjato moka tatu vulu okutula iinima yetu nosho tuu.

Aakwashigwana mboka yena ombaanga yotango yopashigwana ohaya vulu okulongitha uukalata wawo moositola opo yalande iinima yawo mbyoka yahala ngaashi iikulya, niikunwa, niikutu pehala lyokulongitha oshiimaliwa shoshene keemuma.

Ombaanga oto vulu wo okulanda iitungithi yoye mbyoka to vulu okukatungitha egumbo lyoye nenge ondunda no to vulu okulongitha okakalata koye kombaanga.

Aakwashigwana ohaya kala ye na oombanga opo yedhi longithe okupungula iimaliwa yawo, yo ya kale ye na omwakwashilipaleko gi ili nogi ili ngaashi omakwashilipaleko goosa nosho wo omakwashilipaleko gaakwanezimo lyawo.

Iimaliwa ohayi longwithwa oku landa iinima yi li noyi ili ngaashi: iikulya, oomboloto , uusila wokuteleka iithima noshowo oku landa iikutu yokuzala, omakumbatha gokwiisiikila niinima ya gwedhwa po.

Ombaanga ohayi vulu okugandja omikuli kaantu opo ya vule okulanda iihauto yawo, yo ya vule okufuta iimaliwa yombaanga kehe komwedhi. Ohaya vulu wo okulanda omagumbo gawo, nosho tu.

Aakwashigwana mboka yena oombaanga, ohaya vulu okupungula iimaliwa yawo moombaanga, opo yiilongekidhile iinima yilwe yi ili mbyoka tayi kaningwa methimbo efupi nenge ele.

Omuntu ngele a thikama ethimbo ele, ohashi eta opo a vulwe, ye a monike uuwehame womtumba oshoka omuthika kagu shi omwaanawa, onkene aantu ohaya kala omutumba kiipundi opo ya vululukwe nawa.

Moositola dhomalandithilo ohamu landithwa oongaku noshowo oondjato dho ku humbata iikutu noshowo omakumbatha gokwiisikila niinima yilwe ngaashi oomboloto niikulya.

Aantu ohaya longitha iimaliwa mo kulanda oompubwe dhawo die siku kehe, ngaashi okulanda uusila wo kuteleka iimbombo, oku landa osheelelwa sho kulya, oku landa omahini nosho wo iikutu yawo yo ku zala.

Nande owukale wuna iilonga mbyoka hayikupe nale iiyemo, omuntu oto vulu Okulonga po oshinakugwanitha shimwe shi ili shoka tashi vulu oku ku pa iiyemo yagwedhwa po pwaambyoka homono kiilonga yoye.

Iilongo ohayi longitha iimaliwa ya yooloka. Iimaliwa mbyoka ohayi vulu oku landa ngaashi iikunwa, iikulya, iikutu noongaku moositola dhi ili nodhi ili.

Olusheno olwa simana oshoka ohalu kwathele aakwashigwana opo ya minikile uuna uusiku weya. Ohaku kala kwa luudha nosho wo okutyaatyela oongodhi dhawo, nosho wo okuteleka komasiga ngoka haga longo kolusheno.

Mositola ohamu vulu okulandithwa omatalashe ngoka haga tulwa kombete opo aantu ya laleko noshowo omamate gopevi, opo oosamende dhawo kadhi kake. Ohamu kala wo iikutu mbyoka hayi zalwa kaantu niinima yilwe.

Oombaanga ohadhi vulu okupa aantu omakwashilipaleko gi ili nogi ili ngaashi ekwashilipaleko lyefumviko, ekwashilipaleko lyosikola noshowo ohaya vulu okupa aantu iimaliwa yokukafuta koshipangelo.

Ekwashilipaleko lyoosa nombaanga ohali kwatha ngele omuntu a thigwa po komukwqnezimo goye, oto pewa oshimaliwa shoka wa kala to gandja kombaanga kehe omwedhi, opo wu ka longithe koosa.

Oombanga omahangano ngaka haga longithwa kaakwashigwana opo ya pungule iimaliwa yawo, yo ya vule okulongitha uukalata ngele taya landa moositola. Pehala lyokukala taya landa niimaliwa yawo yene koomuma.

Iipilangi ohayi zi komiti dhoka dhakulupa ohadhi vulu okutetwa po opo dhi etepo iipilangi yi longithwe opo yete opo iipundi. Oshipundi hashi kamutumba aantu nosho wo iitafula yo kuteteka iinima yili noyili.

Oombanga dhoka hadhi longithwa okupungula iimaliwa aakwashigwana ohaya vulu okuninga omakwashilipaleko gayooloka ngaashi omakwashilipaleko goosa, omakwashilipaleko goosikola nosho tuu.

Aantu ohaya vulu oku ninga omakwashilipaleko gaakwanezimo yawo, ngele pweya oonkundana ndhoka oombwinayi, ngaashi oonkundana dheso, ohaya vulu nduno okulongitha omakwashilipaleko ngono opo ya, yalongithe iimaliwa.

Omatalashe ohaga longithwa kaantu opo ya tule koombete dhawo ya lale ko, omanga ooskopa ohadhi longithwa okutonyena iikutu, yi kale yi li melandulathano, oshoka iinima ya vundakana ihayi monika nawa.

Aanangeshefa yamwe oyena oositola ndhoka haya landithile oompumbwe dhi ili nodhi ili, ngaashi oongaku, omapaya gomoshiya, oondjato dhoku humbata, nosho tuu.

Uuna omunangeshefa a pumbwa oshimaliwa opo a humithe komeho ongeshefa ye, ombaanga ohayi vulu okukwathela, opo ongeshefa yi kale tayi ningi iimaliwa ya gwedhwa po, yo ya vule okufuta iimaliwa yombaanga.

Iimaliwa ohayi longithwa onga omukalo gokulanda iinima yi ili noyi ili ngaashi oongodhi dhokudhenga, oongodhi dhokutunga , omagadhi gokugwaya omagadhi gokulya ongaku noshowo tuu.

Onga omuvali ota vulu okuninga okakalata hoka ta vulu okutula ko iimaliwa yokupungulila ko okanona ke omolwa eilongo ndyoka li li komasiku gokomeho

Omambo oge na omishangwa dhi ili nodhi ili gamwe ohaga lombwele omahokololo, go gamwe ohaga longo aantu mboka yeli moosikola opo ya vule okupita omailongo gawo ye ye komeho.

Aantu ohaa vulu okulongitha iimaliwa yawo mbyoka yili koombaanga opo ya ka lande iinima yi ili noyi ili moositola ngaashi: oomboloto, uusila wokuteleka iithima, onyama yokweelela, omashini gokulya nosho tuu.

Aantu oye na oongeshefa dha yooloka ngaashi omuntu ota vulu okukala ha tete omiti, ye ta ningi iipilangi a ka landithe yo oyi vule okulandwa yi ka tungithwe omagumbo nosho tuu.

Aantu ohaya pewa uukalata koombanga opo ya vule oku landa iinima yawo nuukalata pehala lyoku kala yena iimaliwa koomuma, noha ya longitha wo uukalata mbuno opo ya lande oohauto dhawo niipumbiwa yilwe yomegumbo.

Iimaliwa ohayi longithwa mokulanda oompumbwe dhesiku kehe, ngaashi oomboloto, iikulya, oothewa, omagadhi nokufuta oosikola.

Aantu momagumbo ohaya kala yena oombete dhokulala, iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa yokukuutumba noshowo oosikopa ndhoka haya tula iikutu yawo opo ya pakele mo yili melandulathano.

Iimaliwa ohayi longithwa mokugwanitha po iinakugwanithwa yesiku kehe ngaashi okulanda osheelelwa, onyama, oomboloto, okulanda iikutu, okulanda wo iikunwa nosho tuu.

Opena aanangeshefa mboka ha ya ningi oongaku dhomaludhi gi ili nogi ili. Oongaku ndhino oha dhi falwa nduno komatala nenge moositola. Oha dhi landithwa kokndando dhi ili no dhi ili.

Uuna omukwashigwana itaa vulu okwaadha ko kombaanga kokwene , kombelewa ohavulu nduno okudhengela onomola yontumba, hoka tavulu okumona nekwathelo ndyoka takongo pehala lyokuya kombaanga.

Iimaliwa ohayi longithwa okufuta iipangelo, oosikola, okulanda iikulya yasiku kehe, okufuta aaniilonga noshowo okulanda omagadhi, oothewa noompumbwe dhesiku kehe.

Iimaliwa ohayi longithwa oku landa oompumbwe dhesiku kehe ngaashi iikulya, oothewa noshowo oku landa omagumbo ngoka aantu haya zi, oku futa aaniilonga nosho tuu.

Oohauto ohadhi longithwa onga iiyenditho . Ohadhi ende komahooli nohadhi hingwa kaantu, ohadhi pula oombapila opo dhihingwe.

Oombasikela odho oludhi lwosheenditho. Oombasikela ohadhi longithwa wo okuninga omathigathano opo ku talike kutya olye dhingi mokuhinga ombasikela okuya pehala lyontumba.

Iimaliwa oha yi longithwa kaakwashigwa opo ya vule okufuta iinima yiili noyiili ngaashi oosikola , okulanda oongodhi dhawo dhokudhenga, okulanda iikutu noshowo okulanda oongaku dhokuzala.

Oombanga ohadhi vulu okugandja omikuli kaakwashigwana mboka yahala okutotapo ongeshefa dhili no dhili opo yikwathele naakwanezimo yawo, okumona iiyemo nokukala taya futu omakwatho gili no gili.

Iipilangi ohayi longithwa oku etapo iitaafula mbyoka ya kola. Oshitaafula ngele oshaningwa miipilangi ohashi kala shakola noonkondo ashike ngele osha lokwa komvula, sha mono omvula ohashi yonuka po.

Aantu momagumbo gawo ohaya landa omatyofa ngoka ohaga kala onga iipundi mbyoka hayi kaatumbwa kaantu oshowo iitafula opo ya ntentekeko iinima yawo ya yooloka yo ya kale ya gondja momizile dhomagumbo gawo.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe dhesiku kehe ngaashi okulanda omahooli, okulanda iikulya, okufuta aaniilonga, okulanda oompumbwe dhesiku kehe nosho tuu.

Opuna oongeshefa ndhoka hadhi landitha iikutu ngaashi ooshuta ndhoka hadhi zalwa kaasamane oshowoo oofeyi ndhoka hadhi zalwa kaakulukadhi ngele taya ningi oohango noshowoo oombulukweya noshotuu.

Aantu ohaya vulu okulongitha olusheno lwoketango opo yavule oku minikila uusiku , yavule oku teleka nomasiga gokolusheno , yoyavule oku talelapo iikunwa yawo nolusheno.

Aanangeshefa yomoshilongo ohaya vulu okulya omikuli koombaanga, opo ya vule oku humitha komeho oongeshefa dhawo. Yo ya vule okulanda oohauto dhoongeshefa dhawo, opo iilonga yiye komeho.

Iimaliwa oya simana, nohayi longithwa miinakugwanithwa yesike kehe, okulanda, nokufuta iinima yi ili noyi ili yonkalamwenyo.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe dhesiku kehe ngaashi okulanda iikulya, iikunwa, omeya gokunwa, okufuta olusheno, okulanda iikutu noshowo iinima yilwe.

Oombaanga dha Namibia ohadhi vulu oku gandja omikuli kaakwashigwana mboka yena Iilonga opo yavule oku landa oohauto ndhoka ya hala, yo yavule oku futa iimaliwa ta yeyi shunako nokufuta kehe omwedhi.

Opuna oongeshefa ndhoka hadhi ithanwa oositola hadhi landitha iikutu mbyoka hayi zalwa kaantu. Ooshuta ohadhi zalwa kaasamane unene. Opuna ngaa oshuta dhushikulukadhi noshi tuu inima yilwe yi ili.

Ombaanga yaVenduka ohayi vulu okukwathela aakwashigwana opo yapungule iimaliwa yawo , yavule okulongitha uukalata mositola pehala lyokulongitha iimaliwa koomuma opo yalande oompumbwe dhawo dhiili nodhili.

Oombaanga ohadhi kutu aantu yiili no yiili. Opo ya vule oku kwathela aakwashigwana aakwawo miilonga mbyoka hayi longwa mombaanga. Aantu mbano onga aaniilonga ohaya pewa nduno iiyemo kehe komwedhi opo ya vule oku kwathela aakwanezimo lyawo.

Iiimaliwa ohayi longithwa okulanda oohauto , omagumbo, okufuta oosikola , okulanda iikulya moositola noshowoo pomatala niinima yimwe yiili.

Oombaanga ohadhi longithwa kaantu opo yapungule iimaliwa yawo, yo yakale yena omakwashili paleko gi ili nogi ili ngaashi omakwashilipaleko goosa, omakwashilipaleko gomayilongo gokomeho nosho tuu.

Uuna omukwashigwana e na ombaanga yopashigwana yaNamibia, oha vulu okupewa okakalata hoka hake mu kwathele okunana iimaliwa peshina lyokunana iimaliwa, pehala lyokuya kombaanga kokwene.

Iilongo yi ili noyi ili ohayi longitha iimaliwa ya yooloka, na kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ondjundo ya yooloka koshikwawo. Ngaashi moSouth Africa, oshilongo ohashi longitha ooranda nosho tuu.

Moositola ohamu landithwa iinima yili noyi ili ngaashi oonete dhoka hadhi kelele aantu opo kaya like koomwe, noongaku dhokuzala koompadhi nosho wo iikutu, nomagadhi gokulya nokugwaya.

Iimaliwa ohayi longithwa okufuta omakwatho gili no gili ngaashi koshipangelo nenge ekwatho lyokupewa omaholi goohauto, omakwatho gomayilongo nosho tuu gamwe ga gwedhwapo.

Aantu yamwe ohaya vulu okuteta po omiti dhoka dha kulupa na odhasa opo yaninge iipilangi yo yatameke oongeshefa dhawo dhokulanditha iipilangi. Iipilangi ohayi longithwa okutunga omagumbo nenge okueta po iipundi niitafula.

Ombaanga ya Windhoek ohayi kwathele aakwashigwana opo ya pungule koo iimaliwa yawo yoya vule oku kala yiilongekidhila omawudhigu gili no gili ngoka taga pula oshimaliwa shi.

Ombaanga yaVenduka oyina uushina mboka hawu adhika pomahala gi ili nogi ili moshilongo. Oto vulu nduno oku tula ko iimaliwa yoye nenge oku nana iimaliwa kombaanga, pehala lyoku ya kombaanga yoyene oku kwathelwa kaantu yoyene.

Iipilangi ohayi vulu oku eta po iikwatelwa yi ili noyi ili nosho wo iipundi yoku kutumba nosho wo iitafula mbyoka hayi longithwa moombelewa noshowo ohayi longithwa moosikola.

Aakwenizimo ohaya landa omachofa opo ya tule momagumbo gawo, go kukala omutumba, oshowo iitafula mbyoka haya ntenteke iinima yawo, osho wo oombete dho ku lala naa kwanezimo lyawo.

Oombaanga ohadhi vulu okugandja omakwatho gi ili nogi ili okupitila mokugandha iinima ngaashi oompumbwe dhakege esiku ngaashi iikulya, iikunwa noshowo omakumbatha gokwiisiikila puutalala.

Omakwashilipaleko gopanaumiti oga pumbiwa opo aantu yavule okufuta komwedhi noshowo ya kale taalanda omiti dhawo kaapena omaudhigu gokuya momikweyo omileeleka.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, okulanda omagumbo noshowo okufuta omakwatho gi ili nogi ili ngaashi ekwatho lyokoshipangelo, ekwatho lyomahooli gomosheenditho nosho tuu.

Moositola ohamu landithwa iinima yi ili noyi ili ngaashi iikutu yokuzala aantu komalutu osho wo oondjato dhoku tula iikutu ngele omuntu tazi po tayi pehala limwe lyi ili, oku humbata.

Omuntu oha loloka ngele okwa kala a thikama ethimbo ele, onkene oshipundi ohashi longithwa okukuutumbwa, opo omuntu kaa loloke ye ke ehame ombunda.

Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele aakwashigwana opo ya vule oku pungula iimaliwa yawo, yo yalye wo omikuli ndhoka haya longitha opo ya lande oshihauto uuna ina gwanitha natango. Yo ya fute komwedhi ya shune ko iimaliwa kombaanga.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oombete, iikulya, okufuta aanilonga nosho wo okulanda iinima yilwe yakehe siku onga oompumbwe.

Aantu ohaya vulu okuya koositola opo ya ka lande iinima yi ili noyi ili mbyoka ya pumbwa, ngaashi ongodhi yokudhenga, oongaku dhokoompadhi, oombete dhokulala, noshotu iinima yilwe mbyoka hayi landithwa mositola.

Opu na aantu mboka haya vulu okukengelela yakwawo medhina lyombaanga. Haya vulu okulongitha omukalo gokudhengela aakwashigwana yo ya vule okumona uuyelele wawo wopaumwene, opo ya vule okuyaka ko iimaliwa koombaanga dhawo.

Oositola noongeshefa dhoka ha dhi landitha iipumbiwa oyindji, mbyoka ha yi kala ya pumbiwa kaantu esiku kehe. Aantu oha ya vulu nduno okulanda oongaku moostola, iikutu yoku zala komalutu nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi longithwa kaakwashigwana opo yapungule iimaliwa yawo , opo yavule okufuta oosikola dhawo noshowoo okulanda iikulya niikutu yokuzala.

Omuntu ngele a pumbwa sha oha vulu okukutha oshimaliwa opo a kalande kositola ngaashi omagadhi gokugwaya kolutu, noshowo oonamunate dhokunwa, noshowo ominambo dhuunona niinima yilwe ya gwedhwa po.

Opuna oositola nshoka hadhi landitha iipumbiwa yomegumbo ngaashi omatyofa go ku kuutumba oshowo omakumbatha ngoka hagi isiikolwa kaantu opo yi igamene kuutalala yo yakale kayena omauvu

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oongaku, iikulya, iikutu, omakumbatha, okufuta oosikola, okufuta omakwatho gi ili nogi ili ngaashi iiyenditho nosho tuu.

Aantu ohaya longitha iipilingi okulonga iinima yiili no yiili, ngaashi iipundi yokukuutumba, oombete dhokulala, iitaafula yokutenteka iiyaha nii nima yilwe yiili no yiili.

Iimaliwa ohayi longithwa opo aantu yafute oosikola dhawo yo yafutwe woo kiilongo yawo ya kakonge oompumbwe dhimwe ngaashi omahooli gokuya moohauto dhawo opp yavule oku enda pomahala gibili nogi ili.

Aantu ohaya kala yena ooradio yomuzizimbe opo ya vule oku tala ko oopolohalama dhi ili nodhi ili ngaashi oonkundana dhomuuyuni nenge dhomoshilongo noshowo oku tala omaudhano gi ili nogi ili.

Moositola ohamu landithwa oompumbwe ngaashi omagandhi, othewa yokuyoga iikutu, oomboloto dhokulya, othewa ndjoka yokwiiyoga kolutu nosho tuu iinima yilwe ya gwedhwapo ngaashi oongaku niikutu.

Iinamwenyo yomokuti ongaashi oonkoshi, oonduli, oondjamba, oongamelo, oompundja nayilwe yi ili. Ohayi zi mokuti.

Aantu ohaya vulu okulongitha olusheno lyoketango. Olusheno ohali kwathele nduno aantu opo yalongithe omasiga gokolusheno ya teleke iikulya yawo, yo yavule okukala ye na iipalutha yakehe esiku, pamwe naakwanezimo yawo.

Uuna omuntu a hala okulanda sha mositola ndele okuna ombaanga oha vulu okulongitha okakalata ke ngele kena iimaliwa koomuma opo a vule okulanda shoka a hala.

Opena oositola ndhoka hadhi landitha oongodhi osho wo ootyaatyela. Oongodhi ohadhi longithwa okutuma omatumwalaka gi ili nogi ili opo aantu ya vule okupopya.

Omambo ohaga shangwa opo aantu yiilonge uunongo wiili nowi ili, ohaga longithwa nduno moosikola opo aantu yoilonge yo yapite yaye koondondo dhi ili nodhi ili. Omambo oga simana.

Oositola omahala hoka to vulu okwaadha iikutu oongaku ,oondjato niinima yilwe ya gwedhwa po hoka ohku landwa nduno iinima yilwe.

Opuna oombaanga dhayooloka ndhoka hadhi vulu okupunguwa iimaliwa, noshowo okulya omukuli kaakwashigwana opo yalande oohauto nenge omagumbo gawo nokufuta komwedhi.

Ombaanga yaVenduka ohayi vulu oku kwathela aakwashigwana mboka ya shangithwa kombaanga, opo yatumine aakwanezimo yawo iimaliwa taya longitha oongodhi dhawo dhopeke pehala lyokutuma iimaliwa yoyene keemuma.

Aantu mboka haya dhana uulingilingi otaya vulu okudhenga kongodhi noku kulimbwela kutya otaya dhenge okuza kombaanga ngoye toyape onomola ndjoka yaholekwa yokombanga ndele taya yakapo iimaliwa yoye.

Iimaliwa ohayi longithwa kaakwashigwana opo ya vule okulanda iinima yi ili no yi ili. Ngaashi oomboloto dhokulya , omagadhi go ku gwaya ,omagadhi go kulya osho woo okufuta oosikola dhawo, oma ilongo.

Ombaanga ohayi gandja omukuli ngoka hagu vulu okufutwa muule wethimbo ehupi nenge muule wethimbo ele, kaakwashigwana mboka ya shangithwa kombaanga yawo.

Iimaliwa ohayi longithwa kaakwashigwana opo yalande iinima mbyoka yapumbiwa mesiku kehe ngaashi okulya noshowoo iikunwa yesiku kehe megumbo.

Iimaliwa ohayi longithwa moompumbwe dhesiku kehe. Okufuta iiyenditho, okulanda iikulya, okufuta omahala gokuza, okulanda omagumbo.

Aantu ohaya vulu oku longitha olusheno ndoka halu zi ketango opo ya vule oku minikila uusiku ngele kwaluudha noshowo okushaashela oongodhi dhawo niinima yilwe yi ili mbyono hayi longitha olusheno

Moositola ohamu vulu okulandwa ngaashi omambo ngoka ahaga longithwa moosikola, opo aantu ya mane omailongo gawo oshowo oombiga ndhoka hadhi longithwa okuteleka momagumbo iikulya yi ili noyi ili.

Omambo oha gashangwa opo ga lombwele aantu oma hokololo gi ili no gi ili, oha ga longithwa wo opo aanasikola yi ilongemo yo ya tseye shoka tashi longwa komulongi.

Aantu yamwe ohaya vulu okuninga oongeshefa pomagumbo gawo, ngaashi okulongitha iipilangi opo ye ete po iipundi yo ya landithe kaakwashigwana aakwawo yo ya vule okukwathela aakwanezimo lyawo.

Moositola ohamulandithwa iinima oyindji ngaashi; omagadhi gokuteleka, omongwa, uusila nosho wo iitungitho mbyoka hayi longithwa okutunga omatungo.

Uuna omuntu ngoka ha longitha ombaanga yotango yopashigwana itaa vulu okuya kombelewa yawo oha vulu oku dhengela ko yo ye mu pe ekwatho ndyoka a pumbwa peha lyokuya kombaanga ko kwene.

Oombanga ohadhi gandja omakwashilipaleko kaakwashigwana, dho ohadhi vulu wo oku kwathela aakwashigwana opo ya pungule iimaliwa yawo, yo yiilongekidhile iinima yilwe yiili no yiili.

Moositola ohamu landithwa oompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi omagadhi gokulya, omagadhi gokugwaya, oomboloto, omahini niinima yilwe yagwedhwa po mbyono hayi vulu okulandithwa.

Iimeno ngele ya kulupa nenge ya si po ohayi vulu okutetwa po, opo yi ete po iipilangi mbyoka hayi longithwa okuninga iipundni mbyoka hayi kuutumbwa kaantu nenge iitaafula mbyoka hayi longithwa mooskola nosho tuu.

Oombaanga omahangano ngoka haga kwathele aakwashigwana oku pungula iimaliwa yawo. Mo Namibia otuna ombaanga ngaashi o Bank Windhoek no FNB.

Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iinima yi ili noyi ili ngaashi iikulya, iikutu yokuzala, okufuta osikola opo aantu ya kale ye na omailongo gi ili nogi ili nosho wo okulanda omahooli gomiihauto.

Oositola dhimwe ohadhi vulu okukulula oondando dhawo pomadhimbo ngoka gasimana momvula opo aakwashigwana yavule okukalanda iinima yawo kombiliha ngaashi, oongodhi, oowili, nosho tu.

Ope na omahangano ogendji ngaashi omahangano goomina, omahangano ngoka haga landitha iitungitho, omahangano ngoka haga landitha oohauto.

Oositola dhimwe ohadhi landitha iinima yomegumbo ngaashi ooTV, omatyofa gokukamutumba, oombete noshowo omasiga goku teleka nomashina ngoka haga talaleke uuna ku na uupyu.

Iimaliwa oha yi longithwa kaakwashigwana opo ya lande iinima yi ili, noyi ili ngaashi omboloto yokulya, omagadhi goku gwaya, nosho tuu oku futa oosikola ya vule oku kala ya longwa ya kale taya gandja omakwatho gi ili nogi ili.

Iimaliwa ohayi longithwa onga omukalo gokufuta omayakulo gi ili nogi ili, ngaashi omayakulo go koshipangelo nenge omayakulo goosikola, noshowo omayakulo gokutula omahooli moshihauto opo shi vule oku enda.

Ombaanga yaVenduka ohayi vulu oku kwathela aakwashigwana opo ya ninge haya pungula iimaliwa yawo, opo ya vule oku landa iiniwe yawo mbyoka ya hala.

Aakwashigwana yamwe oyena oongeshefa dhi ili nodhi ili. Moka haya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi omapaya gomoshiya, oongaku dhokuzala koompadhi yo ya mone mo iiyemo opo yo yavule okulanda iipalutha yawo yesiku kehe.

Opena omahala gomalandithilo ngoka ha ga landitha iinima yi ili noyi ili. Moositola dhino otovulu oku adha mo iikulya, moositola oonkwawo oto vulu okulandamo iikutu nosho woo oongaku.

Iimaliwa ohayi eta ehumo komeho oshoka ohayi longithwa okutameka ongeshefa ompe, dhoka tadhi vulu okugandja aaniilonga kaantu oyendji, nosho wo okuyapa

Aakwanezimo ohaya vulu oku enda ya ye komafudho komahala gi ili nogi ili. Ohaya longitha nduno iiyenditho ngaashi oohauto, opo ya vule okuthika hoka ya hala okuya naakwanezimo yawo.

Moositola omuna iinima yi ili noyi ili mbyoka hayi landithwa. Oositola oongeshefa dha yooloka yamwe ohaya landitha iikutu, yamwe ohaya landitha oongaku nomakumbatha goku isiikila nosho tuu.

Aantu ohaya pungula iimaliwa yawo koombanga opo kayeyi longithepo miinima kayina oshilonga yoya kale yena omapungulo opo yaka fute iinima yawo yimwe.

Omuntu otavulu oku kwashilipaleka ohauto ye ,ye takala tafutu kehe omwedhi opo ngele oya teka ekwashilipaleko lye otali vulu oku futa opo yiye kongalashe yi kapangelwe.

Oombaanga ohadhi gandja uukalata kaakwashigwana mboka yashangithwa kohi yehangano lyawo mboka hawu vulu okulongithwa okunana iimaliwa yawo pomashina gokunana iimaliwa pomahala giili nogiili, noshowoo okutulako iimaliwa opo yiye koombaanga dhawo.

Uuna kuna uutalala aantu ohaya vulu okulanda omashina ngoka galongwa oku etapo uupyu. Omashina ngano ohaga longo kolusheno po opuna omashina ngoka haga vulu okupepela uuna kuna uupyu unene.

Omiti dhoka ominene ohadhi vulu oku tetwapo noku eta po iipilangi mbyoka hayi ningi oosikopa ,iitafula ,iipundi ,oombapila niilongidho yimwe yi ili.

Iimaliwa oha yi vulu oku longithwa opo aantu ya vule oku landa iihauto yawo, osho wo ya lande omagumbo gawo yo ya fute wo ooskola opo yakale yena omailongo guuka pombada.

Okakalata kombanga hoka omuntu tovulu oku pungula iimaliwa yoye oto vulu oku kalongitha mositola opo wufute iikulya yoye inolongitha oshimaliwa shoshene tolongitha Ike okakalata.

Omuntu ngele okwa kutha ombinga momathigathano ngaashi okumbwinda, okutondoka nenge omaudhano gamwe gi ili, oha isindanene ehala lyotango noku pewa iimaliwa yongushu yontumba.

Megumbo ohamu kala iipundi mbyoka hayi kuutumbwa kaanegumbo ngele yahungila, tayali nenge taya longo iilonga yilwe yiili.

Moositola ohamu landithwa iinima ngashi ,omagadhi gwokulya , omagadhi gwokugwaya ,omashuki gwokupandwa noshowo iikulya ngaashi uusila ,omboloto nosho tu.